Tsinzukhi tsingali tsa busanile akhundu atwela

Pilipili, tsi carrot, cucumber, ni bibindi.

Bakyelema babili ne umwana uwe'ngana bitikhile kumuyekhe khutsibaafu khumirwe, likulu ni'bisaala nikumukhosi

Kumuyekhe, syipaande bawandikhakho, itsu ilikho tsilangi, kusala kwe kumunyakasi.

Kamatete kesi balya, bakabusile akhundu atwela.

Mangada ali mukhasawu, umulala bamukhalilemu, ukundi tawe

Tsingafu tsili khukhwaya bunyaasi. Bisaala, ligulu

Lugudo lwe liloba shishiili bisaala bunyaasi

Ligulu khulikho lufumbi, lufumbetsa shisala

Besaani babiri basimikhile bisaala mumetsi, kametsi kamakali, bunyasi, lilyaato, likulu...

Kametsi kali khutimila mulukyinkyi lukyinkyi lulikho bisaala, ligulu lili khubonekhela luwande

Umwana wa'wambile khatambalo ali khukhamula, ibaafu.

Umundu arere kamakhono khushuma she kamakesi

Khabuyusi khiambile khusyisaala khaninile khiambile, kamasafu khasamile khalinga khali khulya syisaala.

Kametsi, lutsinji, hungachi hwelutsinji hwaboweleho lifumbi, ligulu ni tsitsu ni kamabaale.

Kumuchele kwayana kukana khulaba ne nga kushili mukunda

Tsisolo tse'mukyewa tsesi balanga bari tsi'zebra, bunyaasi, bisala, bunyaasi bulala bwa nalunyaasi irangi ya'nalunyaasi bulala bulukhwoma.

Bakyelema barano, omwana mutwela bikhale balikhunabe kyimisheekha inzu iliwo ne ingali

Ah kumukunda babyala bilimwa mulimo ubundu bwanabitsali liloba nibilimwa

Ligulu lilikho lifumbi, tsingingi, lugudo lwa korasi, bisaala ni bunyaasi.

Umundu uwe ngasi wetikhile ibindu khumurwe ali mumulyango, itsu imbotokhelele sirara, bisaala ni ligulu

Lilyato huliho abandu, kametsi, kamabale niligulu ni kametsi kamakali

Ligulu lilikho lifumbi, mayi ni babaana babili bali ukhwaka cabbage, bisaala ni bunyaasi.

Bibyombekhe bikali lukyingi bisaala ligulu

Buyuusi, bunyaasi

Litila lilikho lilyato lye tsimbawo iliyo khasaala, liguulu , lili khubonekhela luwande lwotayi khulikho lufumbetsu.

Umusani watumile kumulobo mumetsi ali khuloba tsi'ngeni waliwo kamabale khundulo kametsi kamakali tsi njinji lifumbi khwigulu

Kametsi babandu abalimo basutile kimilobo mungaki, lifumbetsa ni likulu.

Abana bane basutile bu buutu khumirwe bwe kametsi babili bemikhile khundulo bali khubalolelela, ligudo, bisaala

Abana bikhale musibina babili bekhale ibweni bali khutsakha bali kunaba ibindu ne kimikhono tsawe

Kamolu kembitsi karusibirwe mushiyu shetsimbitsi sitsu shebibawo ni shekamatafali

Umukelema webwoyile shitambala khumurwe, wimikhile ni kamatoore waliwo babandu barere tsinyanye khutsimetsa, bisaala, tsinzu, tsigali....

Basani babili mutwela wikhale khundebe ukundi wekhale khwitikiyi intsu iye liloba, ni bisaala khulikho i'radio bunyaasi

Itsu iye kabaati bunyaasi, kamatoore, bisaala lukyinji ni kumukhoosi ukutsya khutsu.

Isyombekhe silikho kamabaati kamabesemu ah kha booster, likulu ni lifumbi lili khwikulu

Uhhm kamatunda, kamawondo, tsinyanya

Kamatete kesi balya mulimo ke'colour yanabinzari mwabamo ni ke'colour ikyindi ili khumusheha